Omusiri gw'amajaani guboneire Kandi hariho oruhanga Ruhango rurimu emiti ekwataine Eine amataagi maingi harimu ekiho Kandi eseeri hariyo akasozi karaingwa kaswekirwe emiti mingi.

Hariho ebyokurya bingi ebijuma emboga, hariho enyaanya, hariho obutunguru hariho eshenda kabeegi hariho nana ebindi nka ovakedo kandi hariho nana ebijuma bingi

Hariho enyamaishwa ibiri zirikureebeka omugongo guriho ebyoya byemereire nana ebibara ebirikwiragura n'ebirikwera

Hariho ekyombeko kihango kyiramizo kiriho akanara karaingwa kandi ekyombeko ekyo nikireebeka aha mutwe honka aha rubaju haiguru hariho ebicu birikwera.

Abaana boona begwire obudomora nibaruga kutaha amaizi Kandi ni biingi nibingana Kandi omu rubaju rw'oruguuto rw'eitaka oru barikutambururamu harimu ebiti biingi n'ebinyaantsi biingi Kandi aha rubaju hariho omuti gwine amataagi mahango.

Obwato buhandikirweho ebigambo burimu ebintu bihanikire omu katimba Kandi aha rubaju hariho obwato obundi buhango n'omu maisho harimu obwato obundi oburi omu mwanya gumwe.

Obuju bwingi bw'obufuuha bwombekire gye kandi bushakaize obunyaatsi. Akamwe nikareebekaho ekisasi. Kandi akandi nikareebeka koona. Enyima yabwo hariyo ebiti bihango munonga biraingwa biine amataagi. Hariho n'emitumba mingi.

Enyanja mpango eine amabaare ahagati kandi omushaija akwatsire akooma akariho eiroobo nayenda kukwata ebyenyanja izooba ririyo nirirega kandi ekyererezi nikiteera aha maizi.

Omusiri murungi ogurimu ebiheingwa ebi babyaire omu nyiriri nigurebekagye kandi omu rubaju rwagwo harimu eihamba rihango rikwataine.